Zan yi ɗan taƙaitaccen bayani game da abubuwan da yaka mata mace ta sani a yayin da taje ta ganin likita tana ɗauke da juna biyu kuma da abin da ya kamata likita ya bata shawarwarin da ya kamata ta gani ko kuma ta samu a wajen likita, yana da kyau mace da zaran cikin ta yakai wani manzali ko kuma ta samu cikin ta je asibiti don a gano lafiyan jikin ta don samu a ɗorata akan duk abubuwa da ƙa`idojin da ya dace, ita mace mai ciki a yayin da samu ciki yana da kyau ta tafi ita da mijinta su je su ga likita don samu a gano wasu matsatstsaloli ko kuma abin da ya kamata a ɗora ta a kai kaman yana da kyau a bincika shin ta za a ta iya haihuwa ne da kanta, shin cikin zai iya yana da lafiya ko kuma ɗan ya kwanta a yanda ake so ta hanyan yin “scanning” na” ultra sound” ko kuma shin tana da tana da labara ko kuma tana da “history” a ɓari ko kuma shin tana da wani ciwo wanda hakan ba zai bata dama ta haihu ba? Ko kuma ya kamata likita ya bata gwado ya ya kamata yana da kyau likita ya bata gwaje gwaje masamman ma gwajin jini don gano yanayin jinnin ta shin jinin zai isa har ya wadaceta ta kai har lokaci haihuwa ko kuma tana buƙatan idan ta haihu a ƙara mata jinni da kuma yanayi cin abincin ta, yana da kyau mace mai ciki ta je asibiti don a bata shawarwarin yanayin cin abincin ta abubuwan da ya kamata ta ci don gina mata jiki da kuma abubuwan da yakamata ta ci don samun haihu cikin sauƙi, yana da kyau liki mace mai ciki ta kula da yanayin yanayin aikace aikacen ta hakan zai iya taimakawa a yayin da ta je asibiti dan likita ya ganta ya bata shawarwari da yanda suka dace.

Taƙaitaccen bayani game da illolin da yake cikin ko kuma hatsarin da yake cikin yima `ya mace fyaɗe ko kuma hatsarin da yake cikin cututtuka wa`yanda suke shafan umm`ya mace, ita`ya mace dai wata abu ne wanda take bata um mai rauni kuma yana da kyau a rinka yawai ta ba wa `ya`ya mata shawarwari musamman ma gujewa fyaɗe fyaɗe don karas gudun su ɗauki ciki, yana da matuƙan mahimmanci a wayar da kan mata domin kare kansu daga ɗaukan ciki kafin aure wanda hakan kan iya kawo cututtuka daban daban kaman su “HIV” ko kuma cututtuka na “cancer” ko kuma cututtuka wanda zasu iya kawo hatsari ga `ya mace, yana da mahim mahimmanci a kula da yawan gwamnati ta taimaka ta kafa hukumomi wanda zasu riƙa kawo kawo neman `yanci wa mata musamman ma wanda aka yiwa fyaɗe ko kuma wanda aka ciwa zarafi ta hanyan yi musu fyaɗe ko kuma ta hanyan um um neman su ba da izinin su ba waɗannan mutane sun haɗa da mazauna gari banza da kuma ta hanyan waɗannan kafe kafen hukumomi gudumawa gudanye gunduma ta hanyan ne zai sa gwamnati ta taimaka kuma ta gano matsalan da yake sa hakan yake faruwa, abubuwan da suke jawo hakan yake faruwa sun haɗa da yawan tallace tallace ko kuma rashin zuwa makarata ko kuma rashin ilimi wannan hakan kan iya jawo fyaɗe a cikin al`umma ko kuma yakan kawo yawan ɗaukan ciki a yayin da mace bata yi aure ba wanda hakan kan iya jawo mata illa a cikin rayuwan ta wanda hakan yana da matuƙan hatsari, yana da kyau gwamnati ta wayar da hakalin mata kuma ta taimaka don wajen samun ingantattun karatu ko kuma samun a tura `ya`ya mata masamman ma `ya`ya mata zuwa karatu.

wannan dai hoto tana nuna cewa waje wanda ake kira emergency emergency dai wani abu ne wani mataki ne na gaggawa wanda ake wa ɗan ada kokuma aiki ake kai ɗan adam a yayin da wani hatsari ya faru ko kuma yake neman wani agajin gaggawa daga zarar hutun ya haɗu da wani hatsari ko kuma yake neman baƙatan agaji na gaggawa akwai mota wanda ake kiran ta da mota ta emergency wanda ita motan acikin ta tana ƙunshe da kayoyi kamar su audu su allura ruwa na ɗaura wa mutun da gado da kuma suu jini da kuma abubuwan daya kamata aba wa mutun ka fi akai shi zuwa ga asibiti idan mota ta ɗauki mutun a cikin motar akan iya ɗaura wa mara lafiya ruwa a ɗdan bashi taimako na gaggawa ko kuma a iya masa gwaje gwaje wanda wanda za'ayi su bisani kan akai shi ɗakin ta emergency vaki ta emergency wata ɗakii ce wanda ake kai mara lafiya na gaggawa kafin daga nan akai shi da za' haɗa shi da sauran marasa lafiya an fi so daga zaran mutun ya ya samu hatsari ko kuma ya yana neman taimako na gagga wa ko na rashin lafiya ana so akira mota ko kuma a kai shi asalin ɗaki na taimako agaji na gaggawa wato emergency ita emergency tana da matukan anfani ga rayuwan ɗan adam a yayinda ta hanyan zuwa emergency ne za' fara bawa mara lafiya taimako na gaggawa ta hanyan saya masa abubuwan dasuka dace don kar arasa rai ko kuma don gudun kar a rasa wani gaɓa a yayin da idan rashin kai mutun wannan emergency na gaggawa ko kuma bashi wannan taimako na gangawa kuma yakan iya sa arasa wasu wasu jini kaman jini ko kuma yakan sa ya rasa ruwan ji ki ko kuma wanda zai iya kawo halaka ko kuma ya kawo mutun ga rasa rai abubuwan da ya kamata a tanada acikin wanan motan ko kuma wannan waje sun haɗa da abubuwa na gaggawa musam man alluran da za'ayi na tsayar da jini ko kuma allura ko kima kaya kayayyaki wajan na kai karɓan haihuwa musamma man mata mai ciki ko kuma kayayyaki, naurori wanda za'aiya taimakawa musamman ma kamar oxygen wanda za' iya sanya wa mara lafiya a hanci sdon kare shi daga rasa rai ko kuma jawo jawo wani cuta ta ƙara shiga jikin shi kafi akawo masa kafin a kai shi ɗakin tiyata ko kuma akawo masa wani taimako na asibiti

Shin ko kasan me ake nufi da C.P.R.? cpr dai a yaran turanci ana kiranta da cadio polunomary resastation wato dawo da wanda ya samu bugun zuciya, da farko dai idan mutum ya haɗu da wanda ya samu bugun zuciya abin da mutum zai fara lura shi ne yanayin wajen, shin yanayin wajen akwai natsuwa idan ba natsuwa sai a ɗauki mutum a kai shi inda akwai natsuwa inda babu hayaniya baya ga nan sai a ɗago shi sama a kuma mai da shi ƙasa da ya kwanta ya miƙe sai a ɗaga hannayen shi sama a dawo da shi ƙasa hannun hagun shi ma a ɗaga shi sama a dawo da shi ƙasa sai a sa hannu biyu a ƙirjin shi a riƙa dannawa sama da ƙasa sama da ƙasa sai a buɗe bakin shi a hura iska a zo kunnan shi a rinƙa kiran sunan shi idan mutum da hali ko ran bai gama fita ba a yayin nan ne zai fara motsi ko kuma zai fara ƙoƙarin dawowa kafin nan daga nan sai a ɗauki mutum a kai shi wato wajen likita ko kuma asibiti, shi cpr yana da matuƙar mahimmanci mutum ya koye shi saboda bugun zuciya takan kama mutane a yanayi daban daban musamman ma a yanayin tafiya yau da kullum ko kuma wajen aiki ko kuma as ko kuma hanya ko kuma a gida ko kuma a kwance ko a tsaye ko a zaune, shi bugun zuciya wata cuta ce wanda take haɗu take samun mutum a yayin da damuwoyi suka masa yawa ko kuma a yayin da yake fama da wata cuta a cikin zuciyan shi ko kuma yayin da ciwuka suka masa yawa a cikin zuciya shi yana da matuƙan mahimmanci mutane su koyi yanda ake yin “CPR”, bayan an gama yin cpr ɗin kuma bai kamata a bar marar lafiya a gida ba ya kamata a ɗauke shi a kais hi wajen ƙwararrun likitoci dan gano asalin mai yake damun shi “CPR” dai yana da matuƙar mahimmanci mutane su koye shi saboda yakan taimakawa wajen kai wajen dawo da mutum ko taimakawa wajen taimakon rai kar ya tafi a yayin da babu asibiti kusa ko kum ba a samu an kai marar lafiya da wuri asibiti ba yana da kyau a wayar da mutane ko a ba da ilimin cpr musamman ma ga manya ko kuma yara masu.

Shin ko kun san me ake nufi da cutan ibola? Ita dai cutan iboda wata cuta ce wanda take ƙarya garkuwan jiki, ana samunta ne ta hanyar ruwan jiki a yayin da mutum yake ɗauke da wannan ruwan jikin, yake ɗauke da wannan cutan ruwan jikin ya shafi wanda baya ɗauke da wannan cutan, akan kuma ɗauke ta ne ta hanyar yin amfani amai, ta hanyar bayan gida, da ta hanyar goguwa da ruwan jikin juna, da kuma ta hanyar sanyawa mutum jini, wanda yike ƙunshe da wannan cutan. Alamomin cutan ibola sun haɗa da yawan ka, yawan bayan gıda ne ruwa-ruwa, wanda ake kiran shi da zawo, yawan amai na jini, yawan gajiya da yawan shiga bayan gida, yawan kasala, yawan amai, da yawan, da rashin kuzari, da kuma in zazzaɓi mai zafi na jikin mutum. Kuma ana magance ta ne ta hanyar yawan wanke hannu da sabulu, ko omo a yayin da mutum ya yi mu’amala tare da mai ɗauke da wannan cutan, kuma akan maganceta a yayin da mutum ya ɗauki wannna cutan ana maganinta ne ta hanyar tsaftace muhali, ko ta hanyar wanke hannu da omo ko sabulu, sa’annan kuma ana amfani da nau’u, ana amfani da abu wanda ake kira da sitirailaiza don wanke hannaye. Ita wannan cuta dai kuma ana iya samunta ne ta hanyar, ana iya, alamomin ta sun haɗa da, yawan gajiya, yawan ƙwarnafi da kuma yawan rashin kuzari wajen cin abinci. A yayin da ake iya taimakawa mutanen da basu kamu ba ta hanyar sanya musu, imm, imm, sanya musu rigakafi ko kuma a basu shawari akan su zo su yi rigakafi, wanda zai iya kare mutum daga ɗaukan cutan ibola. Ibola tana da matuƙar hatsari ga rayuwar ɗan Adam, a yayin da kusan mutum dubu biyu suke….. Idan yana tare da wannan mai cutan idan shi an yi masa rigakafin, hakan zai iya sa mutum kar ya ɗauki wannan cuta, wato cuta ta ibola.

Mahimmancin amfanin ƙayyadewa wajen cin abinci ko ƙayyade abinci, yana da kyau mutum ya rinƙa ƙayyade abinci, yana da kyau mutum ya rinƙa ƙayyade dai-dai yanda zai rinƙa cin abinci; bai kamata mutum ya ringa ɗeben abinci da yawa. Yana da kyau mutum idan zai ci abinci ya duba abincin ya haɗa abinciccuwan wanda za su rinƙa gina abinci ya ci su kuma a bisa ƙa’ida ko kuma a ƙayyadance yana da kyau mutum idan zai ci abinci ya duba abubuwan da suke gina jiki ba kuma ya ɗauki abu ɗaya wanda shi ya san ya tsaya. A abu ɗaya wanda amfanin shi ɗaya ne yana da kyau ya zama akwai ƙa’ida a wajen cin abincin mutum kaman mutum ya kamata ya ci abubuwan da za su gina mai jiki ba wai ya ci zallan abu ɗaya ba, kaman mutum yana buƙatan zai ci shinkafa ya haɗa da wake ya ɗan kuma haɗa da gayyanyaki. Sannan kuma ya haɗa da fruit abun da zai ƙara masa lafiya, ƙayyade abinci yana da kyau musamman da daddare yana da kyau ya zama akwai ƙa’ida yanayin cin abincin mutum da daddare ba zai zama ɗaya da yanayin cin abinci da safe kuma ba zai zama yanayin cin abincin mutum da rana ba yana da kyau mutum da safe ya ci abinci ne da yawa da rana kuma ya ci ɗan daidai da daddare kuma ya ci kaɗan saboda ƙa’ida. Yana da kyau mutum idan zai kwanta bai kamata ya ɗiba abinci mai yawa ko kuma mai nauyi ya ci ba, ƙayyade abinci yana da matukar amfani a cikin kiwon lafiyan ɗan’Adam yana taimakawa ne wajen girma, yana kuma taimakawa wajen ƙara ma mutum lafiya a yanayin girman jikin shi saboda haka ƙayyade abinci yana da matuƙar mahimmanci a cikin rayuwa.

Ta yaya kake kula da lafiyan jikinka a yanayin cin abinci ko a yanayin shan ruwa? Ya kamata mutum ya san ta yanda zai yi kula da jikin shi ko kuma lafiyan jikin shi musanmanma ta yanda zai kamata ya ci abinci ko ta yanda ya kamaya ya sha, yana buƙatan abubuwa masu gina jiki kaman abu wanda zai ƙara masa kuzari da kuma yana buƙatan wadataccen ruwa a cikin jikin shi musanman ma ruwa saboda ita ce musanman abin da jiki take buƙata ta sa ma lafiya ingantacce, ita kuma fannanin abinci ana buƙatan mutum ya dinga cin abubuwa masu gina jiki wanda suka haɗa da su wake shinkafa su kayan ganye, su kayan fruit za su iya taimakawa wajen samun ingantaccen girma ko ingantaccen lafiya. Bayan an gama cin abinci yana buƙatan a bi shi da ruwa ko wasu nau’ukan abubuwa wanda za su taimaka wajen ƙarawa mutum lafiya wato abubuwan gina jiki Kaman su doya Kaman su waken soya Kaman su abubuwa nau’o’in abinci wanda mutum ba zai tsaya a guda ɗaya ba, zai haɗa abubuwa masu gina jiki a lokaci guda ɗaya ba wai mutum ya tsaya guda ɗaya ba ana buƙatan ka dinga cin abubuwan da za su gina maka jiki kuma za su ƙara maka kuzari, bayan nan mutum ya dinga bin abincin da ya zama ya sa ma ingantaccen lafiya da kuzari.

Shin mutum ya san alamomi da zai nuna ya kamu da cizon sauro kuma mutum shin ka san yanda za ka gane cewa idan kana da alaman cizon sauro ko kuma cutan cizon sauro a jikinka? Alamomin cizon sauro sun haɗa da yawan kasala, zazzaɓi mai zafi, amai, yawan kasala, yawan shiga bayi, zafin jiki, ciwon kai da kuma sauransu. A yayin da mutum ya gano cewa ya kamu da cizon sauro ya kamata mutum ya yi gaggawan jzuwa asibiti wanda yake kusa da shi ya je ya sama likita ya yi masa bayani. Bayan nan mutum ya kamata idan an ba shi magani ya sha magani bias ƙa’ida bayan nan yana da kyau mutum ya yi feshi a gidan shi wajen kariya daga cutan cizon sauro, yana da kyau mutum ya dinga shiga gidan sauro da amfani da maganin sauro wato maganin sauron da zai kare shi daga cutan cizon sauro, yana da kyau mutum ya yi feshi a inda yake saboda sauron kariya tafiya na tsawon lokaci ba za su dawo ba. Amfani da magunguna wanda za su magance cizon sauro ko maleriya yana da kyau yana taimakawa wanda zai iya ɗaukan lokaci bai ƙara kamuwa da wannan cutan cizon sauro ba ko maleriya, yana da kyau ka ba ma yara magunguna na cizon sauro na cutan cizon sauro don kar ya hau musu kai saboda maganin cizon sauro yana da matuƙar amfani musanman game juna biyu da kuma yara ƙanana.

A yau dai za mu yi magana a kan alamomi da suke nunawa cewa mutum yana da cutar COVID 19, wato mashaƙo da Hausa, da kuma yanda za a magance su, ko kuma yadda za a, za a, za a mu'amalance shi. Su dai wa'yannan alamomin wa'yannan cutan sun haɗa da tari, wanda ya wuce adadin sati ɗaya ko sati biyu. Akwai mura; akwai kuma yawan zafin jiki; akwai kuma zazzaɓi, da kuma ciwon gwiwa ko ciwon ƙashi; da kuma yawan amai; da kuma yawan ciwon ciki. Wa'yannan su ne dai alamomi da idan mutum ya ga ya wuce ka'id, ya wuce kwanaki zai je ya bincike kanshi ko ya kamu da cutan COVID 19. Shi wannan cutan ana magance shi, ko kuma ana kula da shi ne ta hanyan tsaftace muhalli, ko kuma rufe hanci da facemasks, ko kuma abun rufe hanci, don hana kai daga kamuwa daga wannan cutan a wajen mutane masu ɗauke daga wannan cutan. Kuma yana da kyau, idan mutum zai yi atishawa ya riƙa rufe kanshi, ya rufa ya rinƙa rufa hancinshi, saboda kada ya miƙa cutan ga wani. Yana da kyau idan mutum zai, zai shiga bayan-gida ko kuma kafin bayan ya dawo daga bayan-gida, in ya dawo ya yawaita wanke hannunshi. Idan mutum ya kamu wannan cutan COVID 19, ana buƙatan ya kawar da kanshi, ko kuma ya killace kanshi a waje mai na daban domin gudun kada ya yaɗa ma wasu al'umma. Ana buƙatan mutum ya yi amfani kas, amfani da magunguna, wato vaccines na wanda za su hana yaɗuwan wannan cutan a cikin jikinshi. Yana da kyau mutum ya nisanci kanshi daga abubuwan da za su iya ƙara masa wannan cutan, kamar su yawan shan ruwan sanyi, ko kuma yawan cin abu wa'yanda suke ƙunshe da abubuwan dasinadaran da za su ninka wannan ciwon. Yana da kyau mutum kuma, ya yawaita cin kayan marmari. Hakan kan iya taimaka wa lafiyar jikinshi.

Gwajin Covid 19, ya kasu kashi uku, ya kasu zuwa nau'uka guda uku. Na farko akwai gwajin Polymerase Chain Reaction, wato P.C.R. Na biyu akwai gwajin Antigene. Na uku kuma akwai gwajin Antibody. To mene ne shi P.C.R ɗin? Shi P.C.R wani gwaji ne wanda ake amfani da shi don gano virus ɗin Covid 19, a cikin jiki ko kuma a cikin tuskulun halittu. Shi ne gwaji mafi inganci kuma mafi sahihi. Shi wannan gwaji yana ba da inganci, kaman, a misalin kaman zu, daga, daga, shi gwajin P.C.R yana ba da asalin sahihi kaman daga, kashi casa'in da biyar, zuwa kashi casa'in da tara. Na biyu kuma shi ne gwajin Antigen. Ana amfani da gwajin Antigen ne don gano, Antigen ɗin da yake cikin Covid 19 a cikin taskulun halittu. Shi ne mafi ingancin gwaji, kuma mafi sahihi wanda ake amfani da shi a wurare daban-daban, kuma da ake buƙatar amsa sahihi kai tsaye. Ingancin gwaj, ingancin gwajin Antigen, yana, ya, ya, ya kai kashi tamanin zuwa kashi casa'in. Wato na uku kuma shi ne gwajin Antibody. Shi gwajin Antibody ana amfani da shi don gano Antibody ɗin Covid 19 da ke cikin jini, kuma don gano mutanen da suka sami Covid 19 a baya, wanda ake so a magance su don kar su sake samu a gaba. Shi sahihinshi ya kai kaso tamanin zuwa kaso casa'in da biyar. Wa`yannan, amf.. yawan amfani da, ana amfani da wa`ynnan gwajin ne don gano wa`ynda suka kamu da wannan cutar a yanzu, da kuma wa`ynda za su kamu da cutar nan gaba. Kuma akan yi amf… yana da muhimmanci a yi amfa.. a riƙa yin wannan gwajin don kada wasu da suka zo daga wajen da suke, wasu suke ɗauke daga wannan cutar, don kar su zo su yaɗa wa wanda ba su da wannan cutar, shi ne ya sa gwajin yake da matuƙar muhimmanci ga al'umma, saboda kar a yaɗa ta.

Sababbi. Sababbin bayani da yake bayani a kan game da cutar Covid 19, da kuma yadda za a magance su, da kuma magungunansu. A kwanan nan dai an samu cigaba matuƙa game da yadda za a yi amfani da magungunan cutar Covid 19, yadda za a magance su da kuma magungunan da za a kawar da su. Waɗannan magungunan da za a magance su sun haɗa da, su ne kamar su, remdesivir, akwai lopinavir, akwai ritonavir. Akwai kuma maganin cuta, kawar da cutar maleria. Wasu magungunan da za a ba da su wajen, wajen kiyaye cutar, da kiyaye mutum daga ɗaukar kuma rigakafin cutar, sun haɗa da, kamar su Pfizer, akwai BioNTech, akwai moderna. Akwai kuma wasu wa`yanda ake ƙara shigo da su sun haɗa da, AstraZeneca, akwai maganin, su magungunan riga-kafin sun haɗa da, su Johnson and Johnson da kuma paracetamol yana da taimako matuƙa wajen kawar da wannan cutar, ko kuma magance waɗannan cutar. Yawan shan paracetamol da kuma maganin riga-kafin cizon sauro shi ma yana da matuƙa wajen taimakawa don kar mutum ya ɗauki wannan cutar, wato Covid 19. Yana da kyau mutum ya kula da tsaftar hannu, da kuma rufe hancinshi yayin da ya yi atishawa ko kuma yayin da yake cikin jama'a, don hana kai daga kamuwa daga wannan cutar. Yana daga kyau mutum ya riƙa amfani da abun da ake kira social distances, distancing, matsawa kusa da mutane a yayin da aka haɗu a taro. Wannan yana da matuƙar taimako wajen hana mutum ɗaukar wannan cuta, wato Covid 19. Yawan baya-baya da mutane yana, yakan taimakawa wajen kar mutum ya ɗauki wannan cutar, ko ya yaɗar da wannan cutar.

shin ta yaya ake zubar da shara musamman ma na auduga ko kuma abubuwan da suka kunshi auduga a cikinsu musamman ma audugar mata da fanfas ɗin yara su waɗannan sun.. sun haɗa da auduga na asibiti, ko kuma auduga na yara ko kuma wani auduga ko kuma wasu abubuwa wanda suke kun suke ƙunshe da auduga a cikinsu waɗannan abubuwa ana zubar dasu ne a shara wanda keɓanceccen shara wanda aka ware musammam don zubar dasu zubar dasu a inda bai kamata ba yana jawo hatsari ga rayuwar ɗan adam ko kuma ya jawo hatsari ga lafiyar ɗan adam anfiso a zubar da waɗannan shara ne a ferere ko kuma wajaje da aka aka ware musamman dan zubar da irin wannan sharan bai kamata a zubar dasu a cikin shar.. acikin magudanan ruwa ba don gudun toshe lamba tu ko kuma bai kamata a sashi a cikin toilet ba don gudun kar ya toshe magudanan kashi yin hakan yana da matuƙar hatsari a cikin rayuwar ɗan adam wanda yakan iya jawo ambaliya ko kuma ya jawo toshewar magudanan ruwa wanda hakan kan iya jawo cuta ko kuma wani ciw.. wani nau'i na nakasu a cikin rayuwar ɗan adam ko kuma ya jawo cututtuka wanda kan iya jawo hatsari ga rayuwar ɗan adam su waɗannan shara ko waɗannan abubuwa anfi so a ware musu waje na musamman don zubar dasu musamman ma a ware musu bola ko kuma a ware musu wata wata abu daban wanda za'a ringa tara su daga nan sai a kira mutane masu ɗiban wannan sharan suje sukai inda ya kamata wato bayan gari anfi so idan za'a jefar da wannan dattin bai kamata a sashi a magudanan ruwa ba ko kuma a sashi a cikin shara wanda ake tara abubuwan gida don gudun hatsari kar kuma su jawo hatsari ga rayuwar ɗan adam ita wa innan wannan shara wata aba ce wanda anfi so a killace ta musamman ma idan za'a zubar da ita a kulle ta a cikin leda bayan an kulle ta a cikin leda, a sa ta a shara wanda mota zata iya zuwa ta ibe ta ta kaita inada ya kamata ko kuma a tona rijiya don zubar da wannan sharan daga bisani a sa mata fetur ko kuma wani abu wanda zaisa ta narke anfiso kuma a zubar dashi.. za'a kuma iya zubar dashi a cikin kogi wanda ba'a amfani dashi ko kuma a kaishi inda akasan ɗan adam bazai cutu ba ko kuma bazai kawo hatsari ga rayuwar ɗan adam ba wannan ita ce hanya mafi sauki ko kuma hanyoyi mafi sauki wanda za'ayi domin kawar da datti na auduga ko kuma audugar mata a cikin rayuwaar ɗan adam

Wasu abubuwa ne wanda ya kamata ya yi mutum ya rinka yi yin su a yau da kullum wajen kulawa da tsaftan jiki da kuma tsaftan mahalli da kuma tsafta, kuma wasu abubuwa ne wanda ya kamata a jaddada don, don samun tsaftan jiki? Su wa'yannan abubuwan sun haɗa da yawan wanke baki mutum, daga zaran mutum ya tashi daga bacci, yana da kyau mutum ya wanke bakinshi. Bayan mutum ya wanke bakinshi, yana da matuƙar mahimmanci mutum ya ci, a, ya go, ya wanke hannayenshi da sabulu da omo, don kar mutum ya ɗauki, don hana kai daga ɗaukar cuta. Yana da matuƙar muhimmanci mutum ya yawaita wanke hannayenshi a yayin da ya fito daga bayan-gida, kuma yana da kyau mutum ya share muhallinshi, musamman wajen zamanshi. Wannan su ne abubuwan da kamata mutum ya kula da su masu muhimmanci don kawar da kai daga ɗaukar cuta. Yana da kyau mutum ya riƙa wanka sau uku a rana, da kuma tsaftan aa, wajen da gashusshuka suke taruwa kaman su ƙasan, kasanshi, maranshi ƙasan maranshi, da kuma hammata da kuma gashin, gashin saman jiki. Su waɗannan abubuwa yana da kyau mutum ya kula da tsaftansu saboda kawar da kai daga ɗaukan cuta. Yana da kyau mutum ya yawaita wanke ƙafafuwanshi, guraren da suke ƙunshe da datti, da kuma yana da kyau mutum ya yawaita yanke farcenshi don kar, kawar daga kai daga ɗaukan cuta, kamar su cutan typhoid. Tsaftace muhalli da tsaftan jiki, suna da matuƙar muhimmanci wajen kawar da kai kuma sun su aka fi jaddawarwa don kawar da kai daga sa, ɗaukar cututtuka kamar su typhoid, kamar su cholera, da kuma sauransu.

Ta ya ya mutum yake kula da tsaftar bakinshi, kamar su iya yin brush, goge harce da kuma tsaftar baki? Da farko dai mutum ya kamata ya tanadi buroshi mai kyau, ba kuma mai tauri ba, ba kuma mai laushi ba. Yana da kyau mutum daga zarar ya tashi daga bacci, ko kuma kafin ya kwanta da bacci, yana da kyau mutum ya wanke ya nemo abun makilin mai kyau, ya shafa a kan brush ɗinshi sai ya wanke bakinshi, ya tabbatar kowane haƙori ya dirje shi da kyau. Bayan nan sai ya wanke harcenshi, bayan nan sai ya ɗauraye. Yana daga kyau, yana da matuƙar muhimmanci ga rayuwar ɗan’adam, yawan wanke baki, don kawar da kai daga warin baki. Ga masu fama ga yawan warin baki, akan iya amfani da kanumfari, ko kuma toka, ko kuma gawayi wajen wanke baki. Wannan yana da matuƙar muhimmanci wajen kawar da cuta, wanda ke iya sa warin baki. Shi buroshi yana da muhimmanci a cikin al'umma, musamman ma ga yara ƙanana. Yana daga kyau daga zarar yaronka ko yarinyarka ta fara girma, ai masa a nuna mata yanda ake wanke baki, yayin da aka tashi daga bacci kuma yayin da za a kwanta daga bacci. Yawan wanke baki yana da matuƙar muhimmanci don kawar da kai daga ruɓewar haƙori, da kuma cutar ramin haƙori, da kuma warin baki, wannan haka, wanda hakan kan iya jawo cuta mai matuƙar muhimmanci wanda zai iya jawo har dole sai an cire haƙorin. Yawan wanke haƙori yakan taimaka wa lafiyar ɗan’adam, yakan sa mutum ya zama kullum cikin tsafta a cikin rayuwarshi. Yakan sa kuma mutum in zai yi magana ba za a riƙa jin warin bakinshi ba. Yana da matuƙar muhimmanci a ganar da mutane amfanin wanke haƙori a cikin al'umma.

shin menene alamomin da mutum zai gane cewa ya ɗau.. yana ƙunshe da ko ya dauki cuta ta ibola kuma ta yaya zaka gane cutar tayi karfi ne ko kuma kaɗan take a cikin jikin ɗan adam ita cutar ibola wata cuta ce wanda take shiga ko ake samunta ta hanyar ruwan jiki ana iya alamominta sun haɗa da yawan amai ko kuma yawan aman jini ko kuma rashin jini, ko kuma gajiya da kuma yawan shiga bayan gida da kuma kasala da rashin kuzari da kuma yawan bacci da kuma ra... yawan rashin ƙarfin jiki daga zaran mutum yaji waɗannan alamomi anfi so ya dangana zuwa asibiti ko kuma ya nemi ma'aikacin asibiti don ya samar masa da mafita ita wannan cutar ana gane cewa tana tayi yawa a cikin jikin ɗan adam ne ko kuma kaɗan take a cikin jikin dan adam a yayinda mutum ya shige asibiti idan kaje asibiti za'a gwada cewar, za'a gwada wannan cutar idan bata ds idan batayi yawa a cikin jikin ɗan adam ba saboda ita cuta ce mai garkuwa a cikin mintoci kankani idan aka gwadata idan bata da karfi da yawa ko ba tayi yawa a cikin jikin mutum ba ana iya maganceta ne ta hanyar shan kwayoyi daban-daban wanda aka tanadar dan magance ita wannan cuta da ake kira ibola idan kuma cutar tayi nisa tayi yawa a cikin jikin ɗan adam anfiso a killace wannan mutum don magance shi kuma da bashi kulawa na musamman don kareshi daga yaɗar da wannan cutar ko kuma ci gaba da yaɗuwar cutar a cikin jikinshi anfiso mutum yayi rigakafin cutar ibola musamman ma a yayin da ya ji labarin cewa ibolan tana cikin gari kuma ana iya magance tane ta hanyar kare kai daga taba ko kuma mu'amala da mai ɗauke da wannan cutan ko kuma gujewa amfanin da jini ko kuma sanyawa mutum jinin da yake mutum yake ɗauke da yake ɗauke da wannan cutan ko kuma yin amfani da bayan gida ko kuma amfani da ab.. kayan sawa na me wannan cutan ita cutar ibola dai tana da matukar hatsari a rayuwar ɗan adam ana iya maganceta ne ta hanyar rigafi ko kuma shan magani ko kuma kare kai daga ɗaukar wannan cuta ta hanyar killace kai ko kuma kare kai daga daga hulɗa da masu ɗauke da wannan cutar anaso mutum a way.. a wayar da kan mutane domin su yawaita yin rigafin ɗaukar cutar ibola

Noma da kalubale a kasuwar mai gwale Da sauran kayayyakin itacen gwale a najeriya Dama a kasuwa Bukatar mai na gwale A cikin gida da waje Mai na gwale yana daya daga cikin kayayyakin da ake amfani dasu sosai a najeriya Wajen dafawa da sarrafa abinci Bukatar mai na gwale a cikin gida tana da yawa Kuma yana, Daya daga cikin kayayyakin da ake sayar wa a kasuwanni na duniya Hakan yana samar da dama ga manoma Da masu sarrafa mai na gwale Wajen samun kasuwa cikin gida Da kuma kasuwanin duniya Musamman a kasashen da suke amfani da mai na gwale sosai Hada-hada kayayyakin itacen gwale, Manoman gwale Akwai wasu kayayyakin da ake Da aka samo daga itacen gwale Kamar man ganyen gwale Da kuma ganyen gwale da ake amfani dasu Wajen gini koyin kayan daki Wannan yana samar da dama a kasuwani daban-daban Kamar na dabbobi Gini Da kayan abinci Bunkasar masana'antu da ayukan tattalin arziki Kasuwancin mai na gwale Na daya daga cikin Masana'antu masu mahimmanci a najeriya Wanda ke samar da aikin yi ga milyoyin mutane Daga manoma Har zuwa masu sarrafa mai na gwalen Da sauran kayayyakin itacen gwalen Wannan yana taimaka wa wajen bunkasa tattalin arzikin duniya Tattalin arzikin kasa da kuma rage talauci Amfani a fannin kiyun dabbobi da noman noma Mai na gwale yana amfani sosai wajen samar da abinci ga dabbobi! Musamman a fannin Kiwon shanu Cin nama Da kuma kiwon kaji Wannan yana bada damar kasuwanci mai na gwale da sauran kayayyakin itacen gwale a cikin najeriya Da kasashen waje kalubalai a kasuwa Tsadar samun albarkatun kasuwanci Daya daga cikin manyan kalubale ga manoma Na sarrafa mai na gwale a najeriya Shina tsadar kayan aiki da albarkatun kasa

Shin ka san ta yaya mutum yakan iya kas.. ko kuma al’umma takan kamu da cuta ta Ebola? Musamman ma yara ƙananu, da mata masu ciki, da kuma ma’aikata aikin asibiti. Ita dai wannan cuta ta Ebola tana yaɗuwa ne a cikin al’umma musamman ma ga yara ƙananu, saboda yawan rashin tsabtace jikinsu da suke yi, ko kuma yawan yawo a gari, ko kuma yawan zuwa wajen waɗanda ba su sani ba. Hakan, wanda hakan ka iya kawo hatsari musamman ma ga lafiyarsu. Shi kuma yaro ba yi da bakin da zai ce ga abin da yake masa ciwo. Sai kuma mata masu ciki wanda kan iya miƙa wannan cutar ga jinjirin da suke shayarwa a yayin shayarwa. Ko kuma ma’aikata aikin asibiti wanda idan ba su kula da lafiyan kansu ba, sukan iya miƙa wannan cutar ko kuma ɗaukar wannan cutar daga jikin marasa lafiya. Yana da matuƙar muhimmanci mutum ya yawaita kulawa da tsabtar hannusoshi da tsabtar muhalli da kuma tsabtace da kuma yawan shan magunguna a yayin da mutum ya gano alamun wannan cutar. Yana da kyau mutum ya rinƙa killace yaranshi, kuma mace mai ciki ta kula da tsabtan kanta, musamman ma kuma ma’aikata aikin asibiti. Yana da kyau da zaran an, an duba mara lafiya wanda yake ɗauke da wannan cuta ya kamata mutum ya wanke hannunshi, kuma kafin ya je wajen mara lafiyar ya kamata ya rufe fuskarshi, ya kuma rufe jikinshi ta hanyar da zai sa ya kamu da wannan cuta. Ita dai wannan cuta ta, tana da alamomi kamar su yawan amai; yawan jin kasala; zazzaɓi; yawan ciwon ciki; yawan kasala da kuma yawan kashi. Ita wannan cutar ana magance ta ne ta hanyar shan magunguna, musamman ma dai wanda za su iya magance wannan cutar, da kuma riga-kafi don hana kai daga ɗaukar wannan cuta, wato cutar Ebola. Yana da matuƙar muhimmanci mutum ya kula da tsabtar muhalli, da kuma tsabtan jiki don kawar da kai daga ɗaukar wannan cuta ta Ebola.

Shin ko ka san me ake nufi da kamkami da kuma wani hanyoyi ne za a bi dan kawar da dan magance dan bada shawarwari daga cututtuka wa ’yan’ da suke da haɗari a cikin al’umma wanda suke karya garkuwan jiki. Waton shidai rigakafi wata hanyace dan samun kawar da cututtuka wanda ka iya kawo haɗari ga lafiyan jikin ɗan adam. Rigakafi yana da matuƙar amfani musamman a yayin da aka ji labarin kamuwa ko kuma kae tsammanin kamuwa, yana da kyau inganta lafiyan shi ta hanyoyin alluran rigakafi musamman ma ga yara ƙanana ko janjirayen da aka haifesu. Yana da matuƙar mahimmanci a wayar da al’umma yawaita yin alluran rigakafi da samun lafiya ko kuma kawar da cuta a cikin al’umma. Misalin rigakafin da ake wa yara ya haɗa da wanda idan an haifesu da zaran an haifesu za a je a yi musu kaman misali BCG, kaman misalin rigakafin mizils, rigakafin yallo fiba, rigakafin kyanda da shan inna da sauran su. Yana da matuƙan mahimmanci a wayar da kan al’umman mutane da su yawaita yin rigakafi musamman ma yayin da aka ji labarin wata annoba da zata zo ta auku kaman misalin lokacin da aka ji labarin kobik nintin ya kamata mutum yayi shiri dan kare kanshi daga wannan cutan. Wannan shiri ya haɗa da yin rigakafi da kuma bada shawari wa al’umma da su nesanta kansu ko kuma su je su yi rigakafi saboda kada cutan in tazo ta illata su. Yana da matuƙar mahimmanci da ba da shawari ga mata masu ciki da yara ƙanana da su yawaita yin rigakafi dan kare kansu daga cututtuka masu karya garkuwan jiki.

Shin kokasan abubuwan da yau ake yawaiya yi game da rigakafi akai Mutane sunkasance suna mummunar zato akan rigakafi musammanma mutanen da basuda ilimi ko mutanen da basuje makaranta ba ko kuma tsofi masu camfi. Mutane sun kasance suna camfawa ko kuma sunna ƙaryatawa, kuma suna bada shaida akan cewa itta rigakafi tana kawo rashin haihuwa, kuma tana jawo ciwon karayan jiki, kuma tana jawo lahani a jikin ɗan adam, wanda hakan ba gaskiya bane a likitance. Shi rigakafi yana da matuƙar mahimmanci arayuwan bil adama, tana da kyau mutun ya gane cewa itta rigakafi ba itta take jawo rashin haihuwa ba facema kare yaro, ko yarinya ko kuma babba ko kare mutun daga ɗaukan wasu cututtuka wanda suke da hatsari. Yakamata a wayar da illimin al’umma bada ilimin rigakafi a kauyuka da birni da kuma inda muatne basuda wannan ilimi. Yawanci ana zargi cewa rigakafi tana hana haihuwa ko kuma tana kasha kwayoyin halitta, musamman ma naɗa namiji ko kuma ‘ya’ mace. A zaton mutane itta rigakafi takan hana mutun ɗaukan ciki ko kuma takansa mutun inya girma kasance bayida kwarin halittan dazai aiki dashi. Yanada kyau abi birni da saƙo da kauyuka a ganar da mutane cewan waɗannan duk labara ne na shaidanzur ne kuma haka ayi dubi da wanda aka riga akai musa cewa wannan zato gaskiya ne ko kuma ƙarya ne? Yanada kyau a ganar da mutane cewa itta riga kafi tanada matuƙar amfani ga al’umma.

Shin ko kasan shaƙatawan sama da ƙasa wanda ake yi don gujewa rauni a jikin mutum? Su dai shaƙatawan saka da ƙasa ko motsa jiki na sama da ƙasa suna da matuƙar amfani ga jikin ɗan Adam don gujewa rauni a jikin shi. Waɗannan shaƙatawa sun haɗa da motsa jiki kamar su hawa sama da sauka ƙasa, motsa jiki kamar su murza wuya, gefen hagu da gefen dama, daga kai sama da ƙasa, miƙa hannu gaba da baya, miƙa hannu gefe da gefe, ɗaga hannu sama, a lanƙwasa shi, da kuma ɗaga kafa sama da saukar da kafa ƙasa, ɗaga kafa ya kalli baya, da ɗaga ƙafa ya kalli gaba, sai kuma kama kunkumi a juyashi gefe ɗaya da gefen hagu da gaba da baya, sai kuma haɗa ƙafa, da ɗauko hannu a miƙa shi zuwa ƙafa, da kuma ɗauko ƙafa a dawo dashi da baya. Waɗanna suna da matuƙar amfani, waɗanna, waɗannan motsa jiki suna da matuƙar amfani ga rayuwar ɗan Adam, sukan hana rau, sukan hana ciwuka ko kuma sukan hana rauni a jikin shi, ko kuma sukan taimakawa wajen da jini ye rinƙa zagaye jikin bil’adama. Yana da matuƙar mahimmanci mutum ya yawaita yin su, wanda hakan kan iya taimakawa wajen ƙara masa lafiya da kuzari. Yana da kyau mutum kafin ya fara wa’innan motsa jiki ya kasance ya yawaita shan ruwa kafin farawa da kuma bayan farawa,, don gudun kar mutum ya, ya rage ruwan jikinshi. Yakamata a wayar da al’umma wajen yin wadannan motsa jiki, domin yana da matuƙar amfani fa rayuwarsu, kuma yana taimakawa don ƙara musu lafiya ajikannansu. A yawaita motsa jiki musamman ma na sama da ƙasa.

Shin ko kun san hanyoyi da mutum zai bi don samun ishashiyar barci? Shi dai ishashiya baci Wace abu ne wadda take da matuƙar mahimmanci a rayuwa ɗan Adam, ishashiyan barci ana samunta ne ta matakai dabam-dabam, ko ta hanyoyi daban-dabam. Na farko mutum ana so ya samu kulawa wajen cin abinci mai kyau, kafin ya kwanta barci, ko kuma mutum ya tsaftace muhalinshi, mutum kuma ya tabbatar baya jin bayan gida ko baya fitsari, haka yana sa mutum ya samu ishashen barci, wanda hakan na iya taimakawa garkuwan jikin shi don samun nagarta. Ishashiyan barci dai yana da matuƙar mahimmanci ga rayuwar ɗan Adam, a yayin da ishashiyan barci takan taimakawa mutum ya samu nagarta musamman ma ƙwaƙwalwar shi takan kasan ta wanku, ko kuma ta zama bata ɗauke da damuwa. Yana da mutuƙar mahimmanci mutum ya kula da barcin shi musamman daga zaran dare ya yi, ya tabbatar ya kwanta don samun isashiyar barci. Matakan da ake ɓukata don samun ishashiyar barci sun haɗa da cin abinci kafin awa uku ko huɗu kafin mutum ya kwanta, ya tabbatarwa mutum ya yi, ya ,ya cire duk wata dattin dake maranshi kaman futsari ko kuma ya je ya yi bayan gida, da kuma kawar da kai daga cin abu mai nauyi, wanda zai hana shi samun isashiyar baci. Yana da matukar mahimmanci a wayar da kan mutane game da samun ishashen barci musamman ma yara ƙanana, wa yara ƙananu, wanda hakan kan iya sa ƙwaƙwalwansu ta zama tana da kaifi wajen ɗaukan karatu. Kuma ishashen barci yana taimakawa lafiyar ɗan Adam, a yayin da yikan sa mutum ya samu lafiya, lafiyan gabai, da lafiyan jiki, da kuma lafiyan rayuwa. Samun isashen barci yana da matuƙar mahimmanci ga rayuwar ɗan Adam, musamman ma yara, a yayin da yara idan suna tasowa ya kamata a wayar da kansu don samun ishashen barci, don ƙwaƙwalwarsu ta kasance tana ɗaukan karatu. Isashen barci dai abu ne mai mahimmanci ga rayuwa ɗan Adam.

Wannan hoto Da kuke gani, Yana nuna wani Kifi da Aka kama daga ruwa Kifi yana da Laushi da kuma Ruwa, ruwa A jikin sa Wanda ke, Nuna cewa ana samun Kuma ana Dauke Ana dauke shi daga wani Yanki mai cike da Ruwa Ko tapki A bayansa ana iya Hango ruwa da Wasu mutane da suke Yin Farauta ko Kamun Kifi Wata kila suna amfani Da hanya da tafi dacewa Kamar Tarko Ko hannu Wanda zai iya kamo Kifin Wannan irin Kifi ana iya samun Sa a, A koguna Yanki Ko kuma, Gonakin Kamun Kifi Kuma yana da Matukar Amfani da daraja A wurin mutane Sa'anan kuma yana ta daraja A abinci da kuma kasuwancin sa Hakan nada fa'ida Wurin kiwon Kifi Kuma shi kifi yana da matukar amfani Ga mutane ga al'umma Zaka iya kiwata shi za kuma ka iya sayarwa za kuma ka iya ci A takaice wannan hoton yana bayani ne akan kifi Wanda aka kama

Shin ta yaya mutum yake amfani da yanar gizo don taimakawa ko kuma don rage gajiya? Musamman ma yana gizon da zata haɗaka da ‘yan uwa da abokan arziki da kuma mutane na alkarya gabaki ɗaya. Ita dai wannan yanar gizo tana da matuƙar mahimmanci ga rayuwar ɗan Adam, musamman ma talabijin da muke amfani dashi a gida. Ita talabijin takan debe kewa a yayin da mutum idan yana ƙunshe da wata damuwa, ko kuma damuwoyi sun masa yawa, kallan nishaɗaɗɗun, nishaɗi, nishaɗatattun canal, ko kuma talabijin ya kan taimakawa wajen dawo da kuzarin mutum, ko kuma ko don cire wasu damuwa dagajiya a tattare da mutum. Su kuma yanar gizo musamman ma su WhatsApp da fase buk, suna taimakawa don sada zumuncin a yayin da yanzu lokaci ya zo, ya kawo mu wanda samun kuɗin da mutum ze je ye seyu, ya yi ziyara ga dan uwan shi ma ya kan si, yakan zama abin wahala, ta hanyar waɗannan kafan sadarwan shi ne mutum zai samu ya isar da zumunci ga ‘yan uwa da abokan arziki, a yayin da haka zai taimakawa wajen cire masa gajiya. A yayin da mutum ya gaji daga wajen aiki ko kuma daga neman taro sisi da zaran ya zo ya ɗauki wayan shi ya fara sadar da zumunci da ‘yan uwan shi hakan zai iya taimakawa wajen rage gajiya, saboda a lokacin ne mutum ya samu natsuwa ya kwantar da hankalin shi yana sada zumunci, yana nishaɗi, yana samun nishaɗi ta wajen ‘yan uwan shi. Hakan yana da matukar mahimmanci ga rayuwar ɗan Adam, musamman ma in ye, ya ƙirƙiro wasu ayyuka ko kuma wasu dama wanda za su taimakawa su rage ma mutum damuwoyi, kamar su yawan barci, in, ka amfani da kafan sadarwa, don samun nishaɗi musammanma irin Facebook su twitter su, instagram, hakan kan iya sa mutum idan yana duba yana kallon waɗansu abubuwa masu ban dariya, hakan zai iya taimaka masa wajen samun rashin rairaguwan gajiya a tattare dashi.

Shin wasu hanyoyi ne mutum zai bi don samun tallafi, ko kuma samun taimako wajen rage gajia? Ko kuma wasu kafaffen sadarwa ne wanda suke rage gajiya ga jikin ɗan Adam? Da farko dai kafaffan sadarwa masu nishaɗi, misali kaman su Facebook, twitter, WhatsApp duk waɗannan kafaffan um, canal ko kuma kafaffan sadarwa, ko kuma um, yanar gizo suna taimakawa wajen rage damuwa da kuma sanya nishaɗi ga bil Adama, yayin ta waɗannan hanyoyin ne mutum ze iya samu ya yi magana tare da dan uwan sa, wanda haka maganan zai yi ya sanyama mutum gajiyan da yake tare dashi ya tafi. Wasu hanyoyin kuma sun haɗa da nishaɗantarwa, musamman ma na yara, kaman su yin gems, gems din sun haɗa dasu mirino da sauran dai da sauransu. Wanda hakan kan iya taimakawa daga zaran na kusa dashi ya mallaki wannan abun hakan kan iya sawa mutum ya samu ingantaccen gajiya don, Inagataccen rashin gajiya don samun tallafi daga rayuwa. Ita dai gajia tana da matuƙan illa ga rayuwar ɗan Adam, musammanma gems sukan iya cirema mutum gajiya a yayin da mutum ya cire damuwan shi daga kome ya mayar da ita wannan gajiyar itace damuwan, kuma yana yin wannan aiki ne don ya cire masa gajiya. Yana da matuƙar mahimmanci a kula da yana yin cire gajiya,a kula da yanayin alamomin da za su ganar mutum cewa idan gajiya yana tattare da shi ko kuma yana buƙatan hutu. Gajiya dai yana da matuƙan mahimm, illa ga ɗan Adam, wanda kallon talabijin ko kuma amfani da yanar gizo, musamman ma gem, wajen hanyan yin gem yakan iya taimakawa wajen cirema mutum gajiya. Yana kyau a wayar da mutane wajen cire damuwa daga cikin zukatansu, da kuma amfani da yanar gizo don cire wa mutane ko cirewa kai gajiya.

Shin ko ka san meye amfanin rigakafi? kuma ta yaya za a kare ɗan adam ko kuma al’umma daga kamuwa daga cututttuka? shi dai rigakafi wata hanya ce wanda ake amfani da shi wajen kawarda cututtuka da kawarda yaɗuwar cututtuka a jikin ɗan adam, yana da matuƙar muhimmanci mutum ya kula da lafiyan jikin shi, ta hanyar yawaita yin rigakafi, a musamman ma a inda ake tsammanin wata cuta zata shigo ko kuma ake tsammanin wata annoba zata shigo. Yana da matuƙar muhimmanci a wayar da kan mutane ko kuma a bawa mutane shawari don yawaita yin rigakafi, saboda kare lafiyan su da kuma kare al’umma gaba ki ɗaya. Ita dai rigakafi wata hanya ce wacce take da matuƙar muhimmanci, wanda yin ta yakan iya rage cuta acikin al’umma kuma yakan taimaki mutane kuma yakan kare su daga ɗaukan cututtuka masu karya garkuwan jiki musamman ma a kwanakin baya da akayi ta fama da Covid19, duk yawancin waɗanɗa suka yi rigakafin shi ya taimaka wajen raguwar cututtuka da kuma yaɗuwan cututtuka. Shi rigakafi wata hanya ce wanda ake yin ta musamman ma a yara ‘yan ƙananu, yara ƙananu suna yana da muhimmanci a yawaita yi musu rigakafi, musamman ma a yayin da aka haifi yara, tun daga sati ko kuma tun daga haihuwa zuwa shekara ɗaya ko biyu. Yana da matuƙar muhimmanci a wayar da kan mutane don yawaita yin rigakafi, abude taimakon lafiyan su da kuma taimakon al’umma gabaki ɗaya. Yara ƙananu daga zaran an haife su wajibi ne akai su yin rigakafi, a musu rigakafi tun daga haihuwa zuwa lokacin da zasu wayau, hakan kan iya taimakawa wajen ƙara musu lafiya da kare su daga ɗaukan cututtuka Kaman su ƙyanda, su measles, su chicken pox, su yellow fever da kuma su shattuwa da kuma sauran su.

Shin wa insu ne cututtuka ne wanda ake iya musu rigafi kuma meye il.. illar rashin yin rigafi na waɗannan cututtukan cututtuka dai da suke.. ake yi mus rigafi sun haɗa da cutar kyanda cutan cutan gud da maza cutan uhmmm cutan amosani da kuma cutan tarin fuka da kuma cutan ibola da kuma cutan kwalera da kuma cututtuka dai na daban-daban wanda sun haɗa da su yelo fiba da kuma sauran cututtuka wanda suke jawo hatsari ga yara musamman ma cob.. cobid 19 wanda aka samoshi kwanan nan waɗannan cututtuka duk dai suna da uhhhmm ahh yanda za'a kare mutum ana hanyar karesu ne ta hanyar yin rigafi, duk suna da rigakafin su kuma illolin rashin yin rigafin yana da matsayin matukar hatsari a rayuwar ɗan adam a yayinda ita wannan cututtuka idan aka mata rigafi ko kuma akayi wa yaro rigakafinsu idan cutar tazo shiga cikin jikin mutum sa tayi ita na wanda rigafin da mutum yayi sai ya kare ta don ɗaukan wannan cutan sai tayi yaki dashi cutar da zata shigo jikin dan adam anaso daga zaran an haifi yaro daga randa aka haifeshi washegari aje ayi masa allura wato ta bcg don kare kanshi da kuma kare wannan jinjirin daga ɗaukan cututtuka musamman ma na tarin fuka baya ga nan akwai wasu sauran allurai wanda za'ayi wa yaro daga zaran ya kai shekara ko wata biyu a duniya wanda ake kiranta da fenta 1 ita fenta 1 tana ƙunshe da uhmm rigafi na daban-daban a ciki baya ga nan idan yaro yakai shekara.. wata uku ko kuma wata biyar ana iya masa sauran rigafin wanda hakan yakan iya kareshi da ɗaukan cututtuka daban-daban akwai wasu cututtuka kuma wanda ake iya ɗaukansu musamman ma wanda suka shigo musammanma kamar cutar ibola ko kuma cutar kwalara idan akaji annobar ta shigo gari ana cewa mutum daga zarar yaji labarin wannan cutar yaje yayi.. ya magance kanshi ta yanyar yin rigafi wannan rigafin ita zata kareshi daga ɗaukar cututtuka daban-daban kuma takan iya sa mutum koda cutar tazo masa, tazo masa cikin sauƙi wanda bazai nuna alamominsu da yawa na cutar a jikinshi ba, ko kuma bazai jawo masa hatsari kamar su mutuwa, ko kuma rashin garkuwa karyewar garkuwar jiki ko kuma wata illa a cikin jikinshi ba ita cutar koda tazo ta sameshi zaka sameta cikin sauki kuma za'a iya maganceta cikin sauki ba tare da tayi illa ba

Shin wasu matakai ne mutum ya kamata ya bi a yayin da ciwo ya same shi ko yaji ciwo ko kuma ya haɗu dawani zuban jini? matakan sun haɗa da, na farko idan mutum idan ya jarabtu da wani ciwo ko kuma yaji ciwo ajikin shi ko kuma wani nau’in ciwo ya same shi, zai wanke wannan ciwon ne da ruwa mai tsafta ko kumaruwan gishiri, bayan ya wanke ciwon nan da ruwa mai tsafta ko ruwan gishiri, sannan sai ya nemo auduga mai tsafta wanda aka dafa ta ko kuma wanda take da tsafta sai a goge ciwon da ita a cire duk wani nau’i na datti, idan akwai spirit kusa ko kuma wani nau’i wanda yake taimakawa wajen warkar da ciwo ko cire dattin ciwo sai a sanya a wannan ciwon, bayan an goge shi da auduga ko kuma an sa iodine sai a kawo tsumma mai kyau ko kuma ƙyalle mai kyau sai a rufe wannan ciwon akan iya ƙarawa da iodine ko kuma a saka zuma ko kuma wani abu wanda zai taimaka wajen warkar da ciwo da wuri, bayan an rufe ciwon wannan wanda shi zai sa ya kare ciwon daga ɗaukan wata cuta wanda zata zo wucewa ta kan ciwon, bayan an rufe ciwon sai kuma a nemi hanya a kai mara lafiya ko kuma mutum ya kai kan shi zuwa asibiti don samun asalin kulawa daga ma’aikata kiwon lafiya. Waɗannan matakai suna da matuƙar muhimmanci a al’umma kuma a tare da ɗan adam wajen taimakawa wajen sanya ciwo ya warke da wuri da kuma hana cututtuka da zasu jawowa cututtuka matsala, kuma hakan kan iya haifar da ciwo ya zama babba, waɗannan matakai suna da muhimmanci musamman ma a koyawa mutane waɗanda basu da ƙarfin zuwa asibiti ko kuma da yara wanda basu da hanyar da zasu samu su kai kan su asibiti ko kuma waɗanda basu da galihu, yana da matuƙar muhimmanci mutum ya kula da gyara ciwon shi a yayin da ciwo ya same shi don gudun ɗaukar cututtuka masu karya garkuwan jiki.